Inyanga yamulikhile buwaanga bubesemu bukali khugulu ni a'asi khumeetsi bwabesemesele khumeetsi nu khugulu khungaki khumafumbi

Babaana babili bali khusindikha igaali, uli burangisi ali umusinde uli inyuma ali umukhaana boosi bakwalire slipper mubikele byawe, igaali yino babowelekho kameetsi kimipila bali khusindikhila khulugudo, khundulo khwelugudo khulikho bunyaasi ni bisaala

Babaandu bemile iburangisi we tsinzu tse bunyaasi ne umulala wekhaale khurebe, umalala ali khumubowa litsune, balala bemile busa.

Khakhaana khafwiti khakwarire ikofiila ifwiti iya blue ne i’tshirt ilimo bwa blue ne bumaali uwooshe ali inyuma wakwarire I'T-shirt imbeseemu ne khakhaana khawambile ingeni nga ili khumurwe khwakho e

I'motokha iye tsingokho yemile khu lugudo isi boshela khatimba khundulo, yasutile tsingokho tsingali ba'andikhakho inyuma bari for hire yemile ili mu khatale mwesi bakulisila bibindu bikaali ni babaandu balimo.

Basaani babili bemiile abisaawu ishi bapangilemo bibindu bityungulu, kimiyembe ni kimichungwa isi bali khukulisa ni'saawu indaala basoonile imunwa barerekho shishipo khungaaki bali khukuliisa ni tsinyaanye ni' bibinu bibindi.

Lilyato lili khutimila khumeetsi lilikho umudu mutwela lili khutsa intsu ililana khumetsi iyekorofa tsingingi tsilikho ni bunyasi ni bisaala

Isolo i'simba ili mu bunyaasi yemile bikele bitaru bye burangisi bibili ni sye inyuuma syitwela. Syitwela bashirema yarusile lulimi ibulafu.

Umusani wemile walolelele luwaande lweno, wakwarile i'mask imaali imunwa wewe ni i'moolu, wakwarile isati iye kamakhono kamaleyi ilimo bumaali ni bubesemu.

Ba bandu bali mu khatale bali khusubula bi bindu mulimo kamarofu, tsinyanye, bitungulu, carrot, watermelon, kyi michungwa ni kyimiyembe.

Kamaato kali khu meetsi khu nyaanza kali Kemile ukhwo. Kiminywiinywi kili khupampurukhila mwibaanga mwe i'nyaanza kimikali, kimilala kili khukhwinyukha khu maato kipampurukha.

Tsingafu tsibili tsilikho kamapara kamabesemu ni kama wanga tsilikho tsinzika tsindeyi tsi tsesi balimisa tsili khu kyenda khu lugudo tsasutile shisaala mwikosi mwatso.

I'laptop bakikule ilikho biwandikhe khu screen barere ni issimu khu metsa khwesi barere i'laptop ni i'glass ye kameetsi ni khatabu barelekho i'pen khungaaki ni bimuli bili khu meetsa.

Inzu isibombekhela kamatafari bakhupa plaster yawubulukhaka plaster kamatafari kabonekha amala yarulakakho bunyasi mumatafari umwo.

Babaana bakali bali khutima tsindimo khulugudo khundulo khulikho bisaala bikali ni bunyaasi babaana bekhusomelo bali khutima tsindimo

Inzushi ili khupaburukha mwibanga yama khushimuli sha purple i'paburukha i'tsa khushimuli shishindi sha purple ilikho tsi colour tsa yellow ni tsimaali

Mumatoore kamatoore kamakali kalikho kamaru ka green kakandi kayana kakandi kashili tsisekhele busa tsatsowa tsili tsingali nabi tsa tubana atwela tsayitilanakho Kamari.

I'solo ili musiru yemile mubunyaasi bubwatsoowa buli bwa green ingene ili imbesemu ilikho ni tsintsika tsindeyi tsibili tsimaali tsaninila khumurwe khwayo itaayi biliyo bisaala

Tsimotookha tsili mu town tsingali, tsi taxi tsemile, babandu bali khukyendamo balala bali ukhwingila mu taxi, babandi bali khukyendana busa ,khatale khaliwo khakali, babandu bayimisa tsimafulu bakulisakilamo bibinu ,tsinzu tsitsindi tsili itaayi tsingali

Kamaato kabili kali khumeetsi kamaliyile inyanga yapile itaayi buwanga bwamulikhile khukulu bubesemu ni khumetsi nakhwo khwabesemele

Ligaali lileyi lili khutimila khulukudo lwalyo iburangisi bawakhayo i Colour imbesemu khundulo khu khuli khuwanga likhutimila khulukudo lwayo khundulo khulikho bisaala bikaali ni bunyasi.

Inyisi yemile mukyewa mwe bunyaasi ilikho kamooya kamabesemu ni kamawanga ilikho tsinzika tsindeyi tsimali yemile

Umundu webowele shikhooyi shibesemu, waloleleye itaayi isi tsimbusi kha tsayila ni ba bandu ba bandi baliyo mukyeewa.

Babaandu baramba mu bye tsi chemical mwi dwaliro oba mu laboratory bakwarire kimikubo kimiwaanga ni tsi gloves tsya yellow bali kholelela mu tsi tube.

Kumucheli kuli kumuwangafu kwariiranya nasimya ushili kamabala ushili umwana alikho kamaru ka'green kumucheli kwa'angala kwayomakakho ni bubunu kulilanya

Babandu babili bali khulyaato ,mutwela wa'ambile shisaala warere mumeetsi ukundi wemile khulyaato ,Kimisoolo kywe mumeetsi kyabonekhakile khu'mikongo khwakyo kyenyusile kyimirwe

Sumbusa umukali uwe tsisonda tsitaru tsitaru bamutekhile umuungi bamurere khu tray atwela bamubusiile ukhwo bamutekhile washiile.

Babaana bakali ni bamayi bawe basutile kameetsi mu mipila khu murwe bali khukenda khu luguudo batsya, balala bali khukhwisyenga inyuuma. Khundulo khulikho bisaala ni bunyaasi byatsowela ilala.

Ligali lyemile lyemile babandu bali khundulo bemile awo bakali atwela likali lili lyelangi imwanga ni iye green

Tsi'motokha, tsitaxi ni tsibus tsemile mu town tsingali, ni babaandu bali khukyendana mu town, mulimo tsinzu tsetsi goorofa tsingali ni inzu ingene imbofu ili lwataayi ishi bawandikhakho.

Babaana bekhale iline bakwarire uniform uwa blue, alikho kamakosola kamawanga bawambile tsimbisho mungono ni tsiwuti bali khusona bitambala mungono mwawe.

Umukhaasi waleyisa litsuune lyewe wakealire ni blousi iya light blue ali khulekela umwaana wewe khusaaba kameetsi khukha tap khemu nzu khesi asaaba kameetsi kaatsa mukha sink

Inzushi yatsile khukwa khushimuli she'purple shibakho bukhwa khundulo ili khususunamo kameetsi kayo bimuli bibyetsowaka

Syifwaani syo'omukhasi uwikhaale khu stool wakwara kuteteyi kuboofu, wayiboya ni syitambala imurwe ni babaana baili bemile umusinde ni umukhaana.

Karebe khaleyi baketikhisile khu plywood isi bakhalisamo shisenge khalishimbi ni socket iye kamasanyalaze isi ba charging'la

Babaandu bazungu bakaali ne babaana, basaani ne bakhaasi, bekhaale khundulo bebotokhele imeeza imwaanga ili imbotokhelela barere tsi compu tsi laptop tsaabwe khumeeza. Bekhaale balolelanile bali khukaniikha.

Lilyaato Lili khutimila khu'nyanza iye kameetsi basaani babili bekhalemo, umulala wekhale akari ukundi inyuma ba'ambile bikango bali khukhwesa kameetsi boosi befulile tsingubo shangaki

Intsukhi ili khupamburukha indala yingila mumusinga ikyindi ili khurura mumusinga iliwo khalowo khesi barakho khesi ibiriramo

Basaani bekhale khumato kawe, muli mundu wakwarile kha'kofila khabotokhelela khumurwe, umulala wakwarile ni' buutusi umuwanga, kamato Kali khumeetsi, bakwarile ni'kimi jacket

Umukhaasi wemile wabowele shitambalo imurwe awambile kyinyaanye mungono mwewe, ibafu ali khusinga tsi’nyaanye ukhwama mubaafu araka khusaani tsesi ali khupangaka awo.

Umusaani wakwarire imbale inyimbi imwaanga ni tshirt shangaki ni tsiingaato tsimali tsilikho i'sole imwaanga, wasutile shigali she abaana mungakyi shesi shesi bekhasamo abaana ibindi bekhasilewo ali khu kyendela iburangisi isi bakulisila tsingubo ni bibindu ibindi.

Babandu babili bali khukhupa kumupila umulala wakwarile t-shirt imali ni imbale imali ukundi wakwarile t-shirt ye blue ni imbale imbesemu ilimo buwanga bali khulukyewa bali khukhupa kumupila khundulo khwelukyewa khulikho bisaala

Kyimisolo kye mumetsi kyesi balanga bari kyi hippopotamus kyenyukhile mumetsi kyili khundulo kyabonekhelekho kyimirwe kyayo ni mikongo kyayo kyili atwela khundulo khwe kametsi khulikho bisaala bikali.

Isolo i gorilla ilikho kamooya kama mali ili khukyenda mu siru umulimo bisaala ni bunyaasi bu bwatsowa bu bwarura bwe kamaru kali ka green.

Inzusyi ili khupampurukhila mwibaanga mwe bisaala, yama luwande lulundi itsya luwaande lulundi ikhebirira mu maru ke bisaala kali green kesi ili khubiriramo.

Babandu bakhaasi banyukhile bemikhile mungaakyi bali khushina, basutile kamakhono kabwe mungaakyi, basaani bali iburangisi babili basitamile bakwarire tsi'mbaale tsimali nabo bali khushina babandi bali inyuma

Isimba kumumu kwakimulikhile yakonele mu bunyaasi mwesi kumumu kwosha nabi bwayileyo bwakhosa busa, yakonele yalolelele luwande lwotayi

Lilyaato lili khu meetsi khwe i'nyaanza isi khalitimila, itaayi i'nyaanga yamulikhile buwaanga bwakhosele khu meetsi, asi ne khwigulu khwakhosele khwabesemele buusa.

Umundu ali khu lyaato lili khutimila khu nyaanza, kamaato kali kabili niye ali khutimila khu litwela alikho wasutilekho water melon, kamapapali, kimiyembe, bitungulu ni kamarofu.

Kusoolo kwesi balanga bari imbitsi iye mushisaali, kuli khulya bunyaasi, kulikho kamooya kamamaali, inyuma bunyaasi buli bukaali, bwatsowa bwaleya

Inzushi yapamburukhile yatsile khukwa khu shimuli sha purple shishaana khubisaala bye musiru ,ili khususunamu kameetsi ke mushimuli ako ,bisaala biliwo

Umusaani ali fuga i'pikipiki yewe wekhale khupikipiki wakwalire i'saati yekamakhoono kamaleyi wafumbilekho ni mbaale ya blue itaayi iliyo kamadukha kakakulisa bibindu

Isolo inguke ili ni kamooya kamamali ili.mu syisaali mulimo bisaala bikali ni kamaru khu bisaala kali ka Green.

Inyantsa imboofu yabonekhele nga kameetsi kali kha blue khalikho akhandu khakwilekho kha green khalikho ni handle imbeseemu.

Umundu wa'ambile i'nyeni mungono ni kamakhono kewe kabili, i'nyeni ilikho kamakakayi yabakho ni tsi'color tsa orange ni kamakakayi kamamaali khundulo

Tsingubo banikhile khulusuuba tsilikho tsimwaanga ni tsa yellow ni tsi maali tsindala tsilimo tsi color a'asi we.. a'asi welukewa iliwo bunyaasi khundulo khulikho

Shibumbe bashibumba shesi bombekha mukari mwe'fence akari eshibumbe babumbilawo coat of arm i'fence ilikho lumako bayombekha ni tsinzu tsili mukari tsa'permanent

Umundu alikhusaaba kameetsi kalikhutsa mu' sink, Ali khubu'tap bweshi bekuula buusa ni'kumukhono , kumukhono kwewe kulikho isaawa khumikhono kumunyeletsi alikhusaba

Umusaani ukwarire tsingubo tsimali shangaaki ni syamwalo ali khu traininga bibyaana bifwiti bikwarire shangaaki syilimo bubesemu ni buwaanga. Syamwaalo sha blue ni tsisokesi tsimbesemu.

Kyimisoolo kyili musiru mushisaali kyili khukyenda kitsya luwande lutwela ,kyili kyine ,kyili musiru mwe bunyaasi kumumu kwayosha bulala bwakhosa akhulala shibuliwo taa, bisaala bili itaayi